Engaro eibiri zikwataine kandi omukono gumwe gw'engaro ezo gukureebekaho ebyooya byingi kandi ezo ngaro ziriyo zitangisirize ebifuro.

Embogo ina embogo eibiri zirimu nizisindikana zitaire amaguru gaazo omu maizi , emwe eyemereire aha rubaju rw'amaizi omu mwanya gurimu obunyaatsi endijo eyemereire omu maizi .

Abaana mushanju beemereire bakurataine, omwe ajwaire omwenda gw'erangi ya mutare, ondi ajwire omwenda gw'erangi ya kineekye, omwe ajwire omwenda gw'erangi ya bururu n'abandi baana kandi boona nibareeba omu rubaju rumwe

Omushaija omwe aheekire ebomba aha mugongo ajwaire omwenda gw'erangi ya kinekye kandi ebomba egyo eri omu rangi ya mutare. Omushaija ariyo nafuuhirira ebihingwa.

Omukono gumwe gw'omuntu gujwaire omwenda gw'erangi erikwiragura kandi gukwatsire akahuuzi kari omu k'enyanja kakye karikurengyerera omu maizi.

Omwanya gumwe gurimu obutandaaro na obutebe bukozirwe omu biti bukwatsize aha mudaara Kandi aha rubaju rw'obutebe obu hariyo ekiju kyombekiise ebiti kyishakaize ebinyaatsi.

Omuntu omwe ashutami omu bwaato aha mutwe gw'amaizi kandi obu bwaato bwine erangi erimu kinekye n'erangi ya mutare kandi ogu omuntu ajwaire omwenda gw'erangi erikwiragura.

Ekihundu kimwe kiine ebyooya birikwiragura kandi kirikureebeka aha maisho n'eminwa n'enyindo kibyami ahagati y'ebishaka bikureebeka amataagi kandi byine amababi g'erangi ya kinyaatsi.

Emotoka emwe eyemereire ahagati y'oruguuto aha rubaju rw'egyo motoka ahariho egaari ekomireho ebitookye bitekyeriine kandi bikomiise enkoba kandi aha rubaju rwegyo ngaari heemereireho abantu

Abakazi bashatu boona bakwaitse karimagyezi aha bibeero byabo owagati akwataire abandi babiri kandi babiri abari aha rubaju rwe bariyo nibareeba ahari karimagyezi ei akwataire aha bibeero bye.

Ekiibo kimwe kihango kirimu eraangi ya buruuru nana erangi ya kineekye nana endiijo yaamutare kirimu enjuma z'omwana zishubwire

Ekihuundu kimwe ky'ebyooya bingi kirikureebeka okutu kumwe, nana aha maisho kitaire omunwa gwaakyo aha munwa kirotami omu kishaka.

Omushaija omwe aine egaari ekomireho ebitookye biina kandi tajwaire nkaito mu bigyere egaari naagitsindikira aha kooransi we arubatsire omu itaka omu rubaju rwa koorasi kandi ajwaire empara nguufu

Omwanya gw'amaizi maingi. Aharubaju rw'ago maizi harambireho goonya. Egi goonya eyashami Kandi enyima ya goonya hariho ebikuungu by'itaka

Ekiju kimwe kihango kishakaize ebinyaatsi kandi kiine omuryango muhango. Aha rubaju rw'ekyo kiju hariho emiti miraingwa y'ebitaagi. Eine amababi g'erangi ya kinyaatsi mingi.

Enturegye emwe eine amabara g'erangi ya mutare n'erangi erikwiragura. Eyemereire aha rubaju rw'oruguuto kandi eine omukira gurikwiragura eyemereize n'amatu.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

Omusiri gw'ebicoori bito kandi ebi bicoori biine amababi. Amababi g'erangi ya kinyaatsi.

Omwanya gw'amaizi mingi guriho ebinyaatsi bimezire omu rubaju rw'ago maizi reero obuseeri bw'amaizi hariyo akabungo karimu obuti bugufu bw'amababi mingi

Omushaija omwe ajwire enkofiira erikutukura kandi akwatsire egaari ariyo natambura ari kutsindika egaari omu ruguuto kandi enyima ye hariyo abantu babiri bari kutambura. Omwe ajwire omwenda gw'erangi ya mutare, ondijo ajwire omwenda gw'erangi erikutukura kandi orubaju rw'oruguuto orundi hemereire yo omukazi aharubaju rw'oruguuto.

Enjojo emwe mpango erikureebeka omu mahembe gaayo abiri, ekabekire omunwa gwayo eyemereire omu mwanya gumwe.

Ekibokisi kikozire omu mbaho kikomiremu akaguha Kandi kikomire omu kintu nikirengyeera omu omwanya.

Abashaija bashatu, babiri bari aha kasasiro bekwitse omu rubaju, n'ondiijo omwe ashutami aha rubaju rw'akaju kebibaho ajwire enkofiira erikutukura n'emyenda erikwiragura Kandi aha rubaju rwe hariho ekintu ky'erangi ya kinekye.

Ensenene nyingi zicwireho amapapa eziri aha kijiiko kikozirwe omu kiti.

Engaro z'omuntu zikwatsire ekyenyanja kimwe kandi ekyenyanja ekyo kyeshami, engaro eya buryo ekwatsire aha mukira gw'ekyenyanja kandi engaro eya bumosho, ekwatsire aha mutwe gw'ekyenyanja ekyo

Abaana b'ishomero bari omu kibiina. Bamwe bajwire emwenda y'erangi ya mutare, omwe ajwire akakofiira omu mutwe kandi nana eshweta. Omwe ayimukize omukono kandi abandi tibimukize mikono.

Omushaija omwe ayemereire ahagati y'ebizimbe bibiri. Omushaija ogwe ajwaire enkofiira aine akakookoro aha munwa gwe. Ajwaire omwenda gurikutukura n'ogundi gurikwiragura omunda nana akahare karikutukura.

Omwana omwe ajwaire omwenda gw'erangi ya mutare ayemereire aha rubaju rw'omuryango kandi omunda y'egyo nju eyayemereireho ekozirwe omu bibaho nibareebekayo obutebe.

Omukazi omwe ajwaire akakokoro aha minwa ye kandi ariyo amaisho naagarebekyesa ahari karimagyezi kandi n'emikono ye eriyo ekwatsire aha mapesa ga karimagyezi

Abashaija babiri bombi baine amagaari. Ow'omu maisho akomiireho buruti kandi omukurateire akomiireho akadeeya k'ebintu.

Omwaana omwe ashutami aha rubaju rw'omuryango gw'enju kandi aharubaju rwe rw'omukono gwa buryo ah'iguru hanikireyo emyenda kandi emyenda eyanikire aha mugoyi.

Omushaija ajwaire emyenda y'erangi erikwiragura aheekire omukazi aha piki piki omukazi akwataire ekiveera aha bibeero kandi aheekire omwana, omwana amuheekise engozi y'omwenda gwa mutare kandi aha rubaju rw'egyo piki piki hashutamireho omushaija atiire omugongo egi piki piki.

Egaari y'omwika eri aha rukuuto rwaayo kandi neyasya amataara ashatu omu maisho kandi eriyo nereterwa omu mwanya gw'ebiti biingi

serikoko nyingi ziri omu kitimba, zimwe ziine erangi erikwiragura kandi ezindi zirimu erangi erikwiragura n'eya mutaare

Omushaija omwe arotami ajwaire omwenda gurikweera akwatsire amahuri omu mukono gwe ogwa bumosho omukaveera Kandi akwatsire nana erindi eihuri rimwe ariyo nayenda kuriteeka omu kiina ekirimu agandi mahuri.

Ekihuundu kimwe kishutamire ah'itagi ry'omuti. Eki ekihuundu kiine ebyooya biingi, kikwatiise omukono gwakyo ogwa bumosho aha rindi itaagi ry'eki kiti kandi eki ekihuundu kyashami.

Abaana b'eishomero babatsigazi bashutamire omu kiraasi aha ntebe. Babiri bakuburiire amaisho gaabo nibagareebesa omu bitabo byabo. Omwe amaisho nagareebesa omu maisho. Kandi enyima yaabo baana hariyo abandi beegi bataahi baabo.

Enyamaishwa ezi barikweta enjubu ziri omu maizi emwe neerebuka aha maisho honka kandi endiijo neerebeka aha maisho n'omugongo gwayo.

Abantu barimu omushaija ashutami akwaitse ekikopo omu mukono gwe ogwa buryo kandi omu rubaju rwe harimu abaana kandi abo baana omu maisho gaabo hamereiremu omukazi ajwaire emyenda erikwera ayezirikire ekitengye kandi akwaitse efuuka omu mukono gwe ogwa bumosho.

Amaizi g'erangi ya mutare gariyo nigahimintika nigaruga omu kabuungo nigagwa omu ruhanga kandi omurubaju rwago maizi harimu ebinyaatsi biringwa.

Emotooka emwe eriyo netambura omu ruguuto kandi eriyo neeza kuraba ahansi y'orutindo ruhango kandi ahaiguru y'orutindo orwe hariho ebyoma.

Abantu bashatu omwe n'omushaija ajwaire omwenda gwamutare n'empare erikwiragura n'enkaito z'erangi yaamutare n'ondiijo mukazi ajwire akahare kagufu ahekire enshaho omu eibega omu mukono gwe gwa buryo kandi ondiijo mukazi arikutoora enyima yaabo eyezirikire ekitengye akwatiise efuka omu mukono gwe ogwa buryo kandi ataire endiijo nfuka aha eibega rye ayekoreire akagyega

Omuntu afumwire okutu ajwire orukwanzi rurikurengyera kandi ogu muntu ajwire enkofiira omu mutwe, enkofiira ekoziire omu nkwanzi

Vakedo eibiri mpango ziriho na enyaanya itaano aha rubaju , enyaanya ziine erangi erikutukura Kandi vakedo ziine erangi ya kinyaatsi.